Kuni illete la'neemmo bayichi daddalu duuna ikkasi leellishanno.

Tini beetto footote aana la'neemmoti loossanni noo loosi babbaxxitinno loosuwa mannaho owaante aata loosanni noota leellishanno.

Kuni illete la'neemmohu babbaxxitino uduunne gamba assine mitteenni ofoshshiinshe hirranni duunaati

Kuni misilete aana la'neemmorichi babbaxxitinno limaatete looso loonsanni hee'noonni gede xawissanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemmo meyaatinna labbaahu beettino silepoletiku aana noosi sharro hiitootero lellishshanno misileeti.

Kuni anninke lowontanni gobbate geercho ikkasi leellishshanno misileeti.

kuni la'neemmohu dubbu murote yinanniho babbaxino mineno mi.nate ikko huxxano huxxirate ikko lowo horo afirinno murooti.

Kiyee misilete aana la'neemmori baattote ofollanna dhaggese hiittota ikkiteworo, baatto hiitto xagge garinn heedheworo la'anno daa"atate worronnireeti.

Kuni la'neemmori kalaqamu ma garaatiro hiittoo kalaqame nooro maala'linanni kalaqama ikkasi xawissanno haqquwaati.

Kuni misilete aana la'neemmo manni baalunku amma'note annuwa ikkansanna albisaano massagaano ikkansa leellishanno misileeti.

Kuni illete la'neemmohu barcimu aana ofolte ka'aanni leellanno manni baalunku dagasira yee mundee aate gamba yee ofollino manna leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemo lowontanni hagirsiisanno manchi odoo aanni leelanno oduu mannaho horo annota seekke kulanni

Kunni misilete aanna biifino garinni leellanna la'neemohu murote losooti muro iilittano woyite intanni sagaleeti.

Kuni woroonni la'neemmorichi misilete aana noori seesa umo fixxirate horonsi'neemmo uduunnicho ikkasi leellishshanno uduunnichooti.

Tinni misillete la'neemoti intanni sagale ikkitanna hannannasete yine woshinnannite sagalete danni giddo mite ikkase leelishanote

Kunl misilete aana la'neemohu biraanu negga yinanniho ooso babbaxxitino deerra noota roso garunni rossanno gede assanni leellanno janna manchooti

Tini misilete aana la'neemmo woyite tenne huxxaminno mini amma'note mine ikkasinna gamba yee mannu Maga'nanno gede ikkasi xawissanno.

Tini la'neemmoti lowontanni baxissanno duummaadda ikkitino muro murote sagalimmate qixxaabbe dagginota ikkasi leellishanno

kuni misilete aana la'neemmohu babbaxxino uduunne ikkasi leellishshanno misileeti tini misile babbaxxino uduenne amaddinnota ikkanna konne uduune sagale wodhate woy babbaxxino looso loosate horonsi'neemmo

Kuni misilete aana la'neemmorichi lowontanni biifannorichi aanaho sidaama yee borreessame horote aana horoonsidhannota leellishshanno

Kuni misilete aana leellanno geerchi bareeda ikkasinna angasi qodho amaxxe olantote qixxaawe noota leellishanno misileeti

kuni illetenni la'neemmo manchi tuulate sinu quchumi waanna gashshaancho ikinoha leellishshanno

kuni misilete aana la'neemmohu gashshaancho gobba itiyophiyu gashshaancho ikkanna babbaxxitinno doogonni dagate odoo aanni leellanno gede leellishshanno misileeti

kuni babbaxxitinno akkawaawera mannu hiittto gale heerannoro leellishshanno minna ikkitinota xawissanno

Kuni misilete aana la'neemmohu iiii mini saada ikkasi xawissanno hakkiinni sae babbaxxinno manni gulufatenna horote horonsirannoho.

Kuni illete leeltanno misile babbaxitinno tuntote ogeeyyenni loonse waasa fii'linara seekkinoonni worimete billawaati.

Kuri la'neemmori gitaarubbate yinannireeti, tini gitaarra maaho horonsi'nanni yiniha ikkiro babbaxxinno horora woyi cherchete woyi zefenete horonsi'nanni uduunnichooti.

Kun misilete aanna la'nneemohu wayi lolahani leelanohu babbaxitino oddo aate yine worooni waati

Kuni misilete aana la'neemmo coyi murote yinannireeti, murote yinanni woyiite tumaattumete murooti iillituro le'anno wote sagallimmate horonsi'neemmo.

Kuni illete leeltanno misile lowontanni la"ate hagiirsiissannotanna tashshi yitanno misile ikkasi leellishanno.

Kuni illete la'neemmo misile manna baala gamba asse rosiise kophate manna tirate assate horoonsi'nanni mitto bayicho rosunnite

kuni maxaafi misilete aana leellannohu lowo horo afirinoho babbaxitino mannooti angatenni borreessitinnoha ikkanna nabbawihu giddosi lowo horo afirannota leellishanno maxafaati

kuni la'neemmo manni baalu gamba yee daga hiittooni balchoobbe ma garinni galtinoro mitteeni ikke daa"atannota leellishshanno misileeti

Kuni illete aana la'neemmohu sidaamu manni weese hoge qixxeessinno dancha gede asse usurino waasa ikkasi leellishanno gaarrete aana noohu.

kuni misilete aana la'neemmohu babbaxino manni gamba yee ayyanaame heeshsho horonsiranno gara hiittootiro xawissanno misile ikkitanna kuni gamaba yiino manni ledo mitteenni gamba yee maga'nara gamba yiino mannaati

koye misilete aana la'neemmo coyi babbaxxitino muro mitteeni gamba yite heedhannota leellishanno bayichooti

Kuni misilete aana la'nemmo mini sagale hirranniwanna bunu mine ikkinota leellishshanno mineeti.

Kuri misilete aana la'neemmori lowontanni dagale coommishate horonsi'nanniri giddo qaaraho yinanni murooti.

Kuni sagalete minenna bunu mine ikkanna babbaxxitinno daggomu dagge tenne sagalete mine horoonsidhanni leeltanno. Gamba yite mitteenni itate gamba yite horoonsidhannota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanno beetti gorsu looso loosanni noota leellishshanno misileeti. Jawaante loonsiha ikkiro togoonni birra afira dandiinannita leellishanno.

Kuni misilete aana la'neemmo manchi babbaxxitinno dagara odoo aanni leellannota leellishshanno misile, kuni manchi lowontanni hagiirsiissanno xagge kulanni leellanno.

Tini misilete aana la'neemmoti beetto maarraqqanteewoonna Gc te yinanni hagiirrese maatete ledo beeqqitannota leellishshanno

tini illetenni la'neemmori muro ikkitanna babbaxitinno muro sagali'mate horonsi'nanniri giddo mitto ikkinota leellishshanno.

Kuni la'neemmohu amma'note olluubbara horonsi'nanni muuziiqa ikkasi uduunnicho ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemo baali hayyo hiitto assine konne uduunnicho hayyotenni loonsanniro leellishanno misileeti.

Kuri misilete aana leeltanno kodduwa gobba saada ikkasinna lowo manni daa"atate daye la'e misile ka"ate horonsiranno.

Kuni misilete aana leellanno du'namaancho waa ikkasinna babbaxxitinno manni daye ollaaho mare daa"atannota leellishshanno misileeti.

Koye misilete aana la'neemmo manni xexxerisunni heere manna baala daa"atanni kawanna ka''a la"anni harannota leellishshanno.

kuni misilete aana la'neemorichi hiitto ikke mannu daye da"attannorocho ikkasinna lowontanni illete la"ate baxisanno babbaxxeyo bayiichi daye la"annoricho ikkeyoota egensiisanno

Kuni la'neemmohu manni baalunku mitteenni gamba yee magansirara gamba yee mittu mini giddo ofolle mittee heerannota leellishaa misileeti.

Tini misilete aana la'neemmo misile lowontanni hagiirsiissannonna dancha ikkitewoota xawissannoti muuziiqaho horonsi'neemmota kultanno.

Kuni misilete aana la'neemmo baayichi hawaasi qooxeessi giddo piyaassu raga afamanno turiizimete mine ikkinnota leellishanno.

kunni minni babbxitino dagaate hajo tiiranni minni urrinshaho

Tini misilete aana la'neemo misile lowontanni hagirsiisannonna dancha ikkitewota superimarkeetete woyi baalare duunne hirranniwa ikkinota egensiisanno

Kunni illete aanna leellano babbaxitino danninni qixeesine woroonnihu gittarete yinnanni uduunichooti.

Koye albankeenni la'neemmohu dancha gede assine loonsoonni mini sagaletenna bunaho horoonsiranno mannira qinaanno garinni worroyita leellishanno.

Kuni illete la'neemmohu winxeenna fulinori wahenna badalate loosooti

Kuni misilete aana leellanno coyii irshshu loosinni loonsanni murote yinanni haanjarichooti.

Tini illete la'neemoti saada min saada ikkasenni lowo horo uyitanno

Kuri misilete aana la'neemmo qaaqquulli rosu mine hadhe rossanno rosiisaanonsa ledo mitteenni ikkite roso rossanno gara leellishanno

Kuni misilete aana la'neemmo wedellooti soodo hawarro yitukki seekkite isipoortete loossannota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'nemmo manni, daganke maatenke hiitoonni hurbaaxxitannoronna daga hiittoonni galtinoro leellishshsnno misileeti.

Kunni mineho Manu galanoho lowo maate gido heedhano mineti hoowetenni huxamino mineti.

tini misilete aana la'neemmo mani woy seennu babbaxxino uduunne uddidhe heedhanna hedonsa baalanta mitteenni taashshidhannota leellishanno

Kuni misilete aana la'neemmoti jawa fooqe katamu gashshaano baalanti mitteenni gamba yite ofolte mannu hajo tirtanno baseeti

Kuni misilete aana la'nannihu corqe hiitto assine udu'line qixxeessi'ne anganni uduunnicho ikkinota xawisannoho

Kuni gamba yino manni mittimatenni gamba yee loosannota leellishshannohanna mittimate owaante uuyitannota leellishshanno misileeti.

Tini albaanni la'neemmo fooqenna baajaajuwa mannaho horo aate, mannu qarramiro tirate uurinsoonni uurrinshsha ikkasi leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmori mannu baalunku gamba yee mitteenni ofolle odoo adhanni noota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanno beetti looso mishikkini heeshshi yee kae heeshshosi woyyeessara loosanno loosooti.

Kuni muuziiqaho yinanniho. Babbaxxino bayicho horoonsi'nanni. Cherchete ikko sirbu bayicho horoonsi'nanniha muuziiqaho yinanni uduunnichooti.

kuri misilete aana la'neemori gaxarete olliira leeltanno saada me"enna lalo ikkinota leellishshanno misileeti

misilete aana leeltanno annuwanke jawaata annuwate annuwaati ammanate annuwa ikkansa leelishshanno misileeti

Kuri misilete aana la'neemmorichi koaattete yinannita labballu horonsiranota

Kuni manchi hawaasi qooxeessi giddo amoora gedelete ollii giddo afamanno bayichooti. Lowo manni daye daa"atanni fotta woyi misilla ka"anno bayichooti.

Tini misilete aana la'neemmori babbaxitino baaycho ikkanna mitteenni dikkote mannu gamba yee babbaxino uduunnicho hidhanno darga ikkasi leellishshanno

kuni misilete aana la'neemmohu lowontanni hagirsiisanno dana afireyoohu murote giddo mitto ikkeyoohu shaanaho sagalete horonsi'nannirichooti

kuni fotote woy misilete aana la'neemmori gaxarete ollaa ikkasinna dubbo ikkasi muro ma gara heedhannoro leellishannoreeti

Kuni misilete aana la'neemmohu qaaqqu haranno doogo limaate loosate dancha doogo daganke horoonsirate loonsanni hee'noonni doogo ikkase kulannoreeti.

kuni misilete aana la'neemmo hoowe babbaxinno manni daa''atate seekkino hoowe leellishshanno.

tini misilete aana leeltanno sagalenna buna hirranni mine babbxxitinno manni horonsiranno

Kuni la'nneemohu misilete aanna lowontan maalallisano doogo garini baattote offolla gara dhagge asinanni gara babaxinomanni daye da'attano bayicho leellishshawo

kuni misilete aana la'neemmohu xawu meedu babbaxitino mannoti dagge horonsidhanno godo'lete bayicho ikkasi leellishshanno dargaati.

kuni misilete aana leeltanno baase woy foowe babbaxxino manni daye hajansa tidhe harannota ikkitinota xawissaannote.

kuni illete la'neemmori daganna maate mitteenni gamba yite televizhiine gamba yite mitteenni la'anni leeltanno

kuri misilete aana la'neemmorichi seesu uddiinnicho ikkasinna babbaxxinno manni horonsirannota xawissano misileeti

kuri misilete aana leellannonkeri daganke babbaxxitino bayiicho heedhano kalqe ma gara galtinoro leellishannorichooti

Kuni misilete aana la'neemmohu gaxarete. Weese, haqqu, lalu, babbaxxinnori heerannowaati. Gaxarete ollati.

Tini misilete aana la'neemmo mannubba baalanti gamba yite mitteenni heedhe cherchete woyi amma'note mine ikkiwota xawissanno misileeti.

Kuni illete la'neemmo lowontanni baxisanno hurbaate woyi injeera loosi'nanni wote aanaho dimbe diilallo eannokki gede asse raisanno uduunnichooti.

Kuni illete aana la'neemmo manni baalunku amma'note annuwa ikkansa leellishanno mannaati.

Kuni misilete aana la'neemmohu babbaxxino manni gamba yee mitteenni magansiranno mine ikkansa leellishshanno misileeti.

Tini misilete la'neemmoti sidaami gobbaati. Sidaami gobba giddo baattote ofolla maalallanni garinni ikkitinnota leellishshanno.

Kuni illete la'neemmohu doonnete giddo babbaxxitino doonne giddo worre uduunnichi intanni sagale muro gamba yite mittee iillitanno gede assine worroonni uduunnichooti

Kuni la'neemmohu misilete aana murote horo uuyitanno haqquwa ikkasinna olluu manni ma garinni horonsirannoro kultannote.

Kuni misilete aana la'neemo manni baatote dhagge baatote urrinsho hiitohoro la'ani leeltanota xawissanno

Kuni misilete aana leellanno baayichi daddalu baayiicho ikkasinna babbaxitino manni daye hadhanno baayiicho ikkasi leellishshanno misileeti.

Koye misilete aana leellannonkerichi wixa wixate muro magarinni winxeenna mudhannoro kultanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu mine ikkanna dancha gede loonse daga horonsidhanno gede qinaawino garinni uuyinanni sagalenna bunu mine ikkasi leellishsnno.

Kuni illete la'neemmohu maxaafu aana borreessinoonni sokka sa"anno gede assannoricho aanaho borreessinoyire leellishanno.

kuri baatto misilete aana la'neemmoti muro amaddinota leellishshanno darga ikkinnota xawissanno bayichooti

Kuni misilete aana la'neemmo mini lowontanni tashshi yaannohunna baxisannohu daganke heedhanno mine ikkasinna heerannoha ikkasi leellishshanno.

Kuni misilete aana leellanno mannu baalu hajo babbaxxitinno hedo amadino bedensa mittu garinni gamba yee mannu fule leellishshannota xawissanno fotooti.

kuni misilete aana la'neemohu misile garba waa ikkinota hawaasi qoxeessi giddo afamannota leellishshano misileeti

Kuni misilete aana la'neemmori laalote dana ikkinnota leellishshanno daddalu dani uduunneeti. Konne uduunne keeraancho ikkitinno xeenaamma heeshsho afiranno.

Kuni la'neemmo misile sidaamu qoqqowi giddo afantanno kuni huxxu dana kalaqamu hiittoohoro hiittoo galinnoro hakkoye leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leelanni noonkerichi muro ma garinni mudhe ollaa biifissinota ikkase leellishshanno misileeti

Kuni misilete aana la'neemohu kaameelu aana noo mini danbetenni hagirsiisanno garinni loonse minnonni mineeti kuni babbaxxitino mannooti ganba yite galte maatete ledo heedhanno mineeti

tini misilete aana la'neemmo haqquwa hiitto biiffano muro ikkase lowontanni baxissannota ikkitino gede xawissannote

Tini msilete aana la'neemmohu meemo hiitto assine loonsoonnitero hayyonna bude balchooma leellishshannote

Kuni illete la'neemmo misile hatto assine ninke biifisira hasiissannota kultanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmori babbaxxitinno siwiilu daninninna babbaxxitinno horo aannore loonsoonni looso leellishanno. Qoleno angate ogimma loosooti.

kunirichi misilete aana la'neemmori daganke miteenni duunantino superimarkeetete yinanniwa mare hidhe horonsirannoricho ikkeyoota leelishshannoreeti

Kuni misilete aana leelannohu maxaafa ikkanna babbaxxino manni dancha gede hedosi xawise borressino maxaafa ikkasi egensiisanno misileeti

Kuni la'neemmo misilete aana noo coyi babbaxxitinno hajora loosirate qixxeessine worroonni uduunnicho ikkasi xawisanno misileeti.

Kuni illete la'neemmohu caammu seekkine dancha gede biifanno garinni qodunni loonsoonnita leellishanno caammaati.

Tini illete la'neemmo sagale babbaxxitinno dani sagale babbaxxitinno horo mannimmankera uyitanno leellishshanno misileeti.

Kuni minu danbete lowonta biifinoha mini babbaxxitino ogeeyye loossinoha ikkanna maate galate horonsidhanno mine ikkasi leellishanno

Kunni misilete aanna la'nemorichi babbaxitino bayichinno dayino manni daa'atate la'ate horoonsorano bayicho ikkasi kultano misileeti.

Kunni misillete aanna leeltanonke coyi babbaxino darguwara heedhano minni saada ikkansa leelishano gereewo yinnanni.

tini misilete aana la'neemmo amanke meentu hiitto ikke seesannoro magarinni seensille hasi'neemmoro leellishshanno misileeti.

Ooso mitteenni gamba yite borreessinoonniha egenshiishsha mitteenni gamba yite nabbabbanni no

Tini misilete aana leeltanno mixaadda angate ogimmayi hiitto assine loonsanniro leellishsnno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu cea ikkittanna leelishanoha mininna dubbu saada ikkasi bade leellishano, tini cea gobba saada ikkase leellishano misile xawisano

Tini baxissannoti beetto umo amaxxinanni garanna babbaxxino seensanni gari hittootiro ikkasi misiletenni leellishshanno beettooti.

Kunni ama'note mine ikkasi dancha looso looseenna kunni manchira dancha gede shilimaate uyitanni leeltano.

Kuni illetenni la'neemo uduunnichi biifanno gede assine lonsoonnihu hayyo hiito assine budunni qixxeessinanniro leelishshanno misileeti

Tini illete la'neemmo coy tumaatumete yinanniti gorsu loosunni loonse ka'ne haanja muronni afantanno intanni sagaleeti

Kuni hodhishshi wolu hodhishshinni lowo geeshsha baxxinno hodhishsha ikkasinna lowore loosannoha ikkasi leellishshanno misileeti. Kuni hodhishshi lowo horo afirinnoha ikkanno gede birru noohu hidhe horonsira dandaanno.

Tini misilete la'neemmori worbuulle seenni babbaxitino woyi misilete aana leeltanno seennu dani budu uduunne ikkasi leellisha uddidhinoreeti

alba babbaxino garinni annuwinke gobbate yite umonsa gawajjishshani gobbate tewo barri geeshsha ilamatenni ilama sayissannota leellishshanno misileeti

Kuni la'neemmo manchi girgiddu aana misile kaayse rosichoho ikkitanno borro bisu baalunku no biso maayine woshshinanniro borreessanni leellanno.

Kuni illete ana la'neemmo misile muro ikkasi leellishshanno misileeti

Kuni illete la'neemmohu leellishanno maxaafa ikkasinna gidooddo seekkine xiinxxallinanni wote lowo horo aannota leellishanno.

Kuni illeteyi la'neemmohu wayi iiminni lolahe dirrannoha ikkanna babbaxxinno manni daye daa"ate hattono misilla kae haranno bayicho xawissanno.

kuni misilete aana la'neemmo uduunni babbaxitinno uduunne mittu daninni loonse shiqinshoonniha ikkitinota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo manni kaameelu aana heere looso loosanni noota leellishanno misileeti

Kuni olluu gaxarete ollii giddo worbbu garinni loonsoyi mine ikkanna babbaxitinno maate mitteenni gamba yite galtanno mine ikkanno.

kuri misilete aana la'neemmori babbaxxitino daga dagoomi daggae mitteeni gamba yite rosu mine da"attanni noota leellishshanno misleeti

Kuni misilete aana la'neemmori lamunku wedellooti lowontanni baxissannoreeti godo'lete giddo dancha akate leellishi daafo uuyiineensa egenshiishshaati.

tini gamba yite miteenni mitu dani ududhinori baalu gobbate wonajalu kalaqamannokki gede gargarate horonsi'neemmo mannaati

Kuni misilete aana la'neemmohu lowontanni haagiirsiisanno maxaafa giddosi dancha hedo amadinoha ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo wedellichi, mannaho odoo aanni leellannota leellishshanno misileeti.

Kuni illete la'neemmori babbaxxitinno gumma woy jajja gamba assine hirranni baayichooti.

kuni la'neemmohu misilete aana danbete baxisanno caamma ikkinota woy seeennu horonsirannoha ikinota xawissanno misileeti

tini misilete aana noo akkawaawe woyi olluu rosu mine ikkasinna babbaxitino deerrinni rosaano gamba yite rossanno gede ikkasi xawisanno.

Kuni misilete la'neemmohu amuwi gaxarete olliira mitteenni heeranno gara leellishshsanno misileeti

Tini misilete aana la'neemmoti haqquwanna daga hiittoo horonsidhannoronna olluubate manni ma gara agrainoro leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo mini maate gamba yite heedhanno galtanno mine ikkasi leellishanno bayichooti

Kuni misilete aana leellannohu jannu manchi Alemaayyo ximootoosiho yinanniho gobba sidaamuyitera wonjala loossanno loossara annaho

Kuni misilete aana la'neemmo seenni seensille hiittoo biiffannoro leellishanno seenneeti.

kuni owaante uyiinanni hee'noonni babbaxxitino amuwa woy dagate albaho ashaara haa'nani hee'noonita leellishshanno misile ikkase xawissanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu babbaxxewo manni dayee daa"atanno baayiicho ikkasi leellishshanno misileeti. konne baayicho baalunku daye daa"ata hasiissanno.

Kuni misilete aana la'neemmo baayichi bushshu hoshooshamminno garanna baattote kalaqama hiittootero leellishanno misileeti..

Kuni misilete aana noo beetti uddirino uddanna faashiinete garinni loonsinnota leellishshanno uduunne uddirinnota egensiisanno.

tini misilete aana la'neemoti ashshange worre hee'noyiiti sagalete tenne sagale afi'nannihu mitte duuno dikko marre hidhinanni geded leellishshanno misileeti

Tiin misilete aana la'neemoti babaxxinno baacho worre dagate owaante uutannota leellishshanno misileeti

Kuni misilete aana la'neemmo beetti lowontanni hagiirsiisanno beettooti amma'note mine manna seekke rosiisannota leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmo manni ga'labbote agraano ikkansa xawissanno misileeti. kuni babbaxxitinno manni gawajamanokki gede agartanno ga'labbooti.

Kuni misilete aana la'neemmohu ayirradu manchi dagate gashshaanote giddo mitto afaminnoha ikkinota xawissanno misileeti.

Kuni illete la'neemmo baachi gaxarete olluubba giddo heedhanno kalaqamu jiro hiittotero leellishshanno danaati.

Kuni illete la'neemmori giddo murote laalote giddo mittohorichooti isino intanni sagalera wodhinanniho shunkurtaho yinanni

Kunni misillete aanna leellanonkehu maxaaffaho. Maxaafu kunnino dancha gede gidosi dancha hedo amadinotta ikkasi leelishano misilleeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu maxaafaho, kuni maxaafi giddosi sidaamu taarike bahiilawe taarike hittootero amadino maxaafaati

Tini babbaxitino daga dagoomi baattote ofolla hiittotero dhagge asidhanni daa'atanno bayicho ikkase leellishshanno bayichooti.

Kuni illete la'neemmohu hagiirsiisanno mini sidaamu budiha ikkasi leellishannohanna gaxare ikkasi egensiisannota leellishanno.

Misillete aanna la'neeemoti amanke lowontanni baxisanotanna tashshi yitano amanke ikkase leelishanote qoleno hiittonni seensanniro xawissano.

kuni ayyelechi sagalete mine yaamamanno sagale calla ikkikinni danchu garinni loonsoonniha seekkine udulloonni bunano mitteenni kushshi yaanno garinni hayiikkisate qixxaabbino mineeti.

Kuni misilete. aana la'neemmohu babbqxxitino bayicho muuziiqaho horonsi'nanni uduunnicho ikkasi horonsi'nanni uduunnichooti.

Tini misilete aana noo manchi la'neemmohu lowontanni dagate ikkanno odoo aate leellanno leellannota leellishshanno misileeti. dagate hiitto horo uuyitanno misileeti. hiittoonni daga lophitaaro leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu lowontanni baxisanno daallasanna firaashe aanaho noota ikkasi mannu goxe galannota ikkasi leellishanno firaasheeti

Kuni misilete aana leellannonkerichi lowontanni tashi yaannoricho ikkasi xawisanna seesaho horoonsi'neemmo uduunnichooti

Kuri misilete aana la'neemmori horontanni baxisannori mitto dana uddrino seennenna labballi amma'note baayiicho ikkeeta xawisannoreeti.

Tini misilete aana la'neemmoti lowo geeshsha hagiirsiissannonna dassi yaanno bayicho ikkasinni mineho biinfille aanno uduunne ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo mannooti albisaaano massagaanno ikansanna lowo geeshsha tashshi yaanno gari dagansa massagaano ikkitinnota leellishshanno misileeti.

Kuri misilete aana la'neemmo wedelli gamba yite mitteenni ikkite godo'le godo'late qixxaabbinota leellishanno mosileeti

Kunni illete la'neemori winxeenna wixunni fulino laalchi baddallate yinnanni sagga'linnanni saggaleeti.

Kuni illete leellanno mannu baalu amma'note olluubara heeransa ma garii maga'ninanniro mitteenni malamanno manna ikkasi leellishshanno.

Tini illete leeltanno misile faarso faarsate uurritinota ikkitanna cherchete giddo faarsinanni faarsooti. Cherchete agalaggalate woyi qullaawu mine ikkase egensiissanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo uduunni babbaxxitino garinni faashine assine loonsoonni uduunne ikkasi leellishshanno uduunneeti

Kuni misilete aana la'neemmohu murote, muro tini gorsu loosunni horonsi'nanni muroti, qoleno shunkurta kayiinsoyita leellishshanno

Kuni misilete aana leellannohu worbu manchi gobbate sidaamu gobbara gashshaancho ikkitinno annuwi giddo umiha ikkinnota leellishannoho.

Kuni gamba assinoonniri baalunku uduunnichu buna angara woyi ganfe angara gamba assine shiqinshoonni uduunnichooti.

Babbaxxitinno bayicho winxoonni muro gamba assine mitto bayicho ataachinoyita leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanno beetti danancho magarinni biifinse mudhinanniro leellishanno misile ikkasi xawissanno.

Daganna maate mitteenni gamba yite beetto woyi beettote mushurra gamba yite seerinsa garinni uyitanni leeltannota xawissanno misileeti.

Tini misilete aana la'neemmo beetto danancho hiitto assine loosi'nanniro hittoo biifisi'ne loosi'nanniro leellishanno misileeti

kuni misilete aana la'neemmorichi babbaxxitinno hedo babbaxxitinno garinni hodhishsha hittoo horonsi'neemmoro kultanno misileeti.

Kuni misilete aanna la'nneemohu lowonitanni hagiirissisannona baxisano dinncha muroteni afinne sagalimate horonsineemota xawisano misileti

kuni mislete aana la'neemmohu sagale qixxeessirate hiitto assine horonsi'nanniro giidhinnni haqqe ikkasi leellishanno

Kuni misilete aana leellannohu muuziiqaho yinanni babbaxxitinno bayicho horoonsi'neemmo muuziiqaati. Amma'note olliinna sirbu akkawaawe horoonsi'nanni muuziiqaho.

Kuni illete la'neemmo baayichi mixxi yee woyi mushurru woyi jilu heeranno wote horons'neemmora dancha gede biifinsoonni baayichooti.

Kuni misilete aana la'neemmohu foto babbaxxitinno matsaaffa loonsanni woyi matsaafo nabbawate qixxeessinoyita egesiissanna labbawo.